Nyaari góor jappo ab xanx buñu daggee ci garab def ko ay pax pax di ci dugal ay pier per yooya nekk na loo xamantani y mën lay niñ ñi di jëfandeko bur mënal feet kan lañiy taxawal ci seen bopp réew.

Benna peeru daala góor bu am nuul ak weex nuul ban weex waan sa carax ba fum neka mongi am xam ab weñ bu kooy tig dal wi num ko ñewee ab ak wun bu weex ak bu nuul.

Ay toggu ab ay tabul, yun rangale di ko jay, mo nga am ab toggo bu sokala yu nekk ce wedga, toggu bu weex ak tabul bu weex, li nekk nalo xamantani, nunan ci dansen doore njir mëna faj yen yitte.

Ab rabu àll bu ndaw badi yanunu cook ngi meñ ga dugg bakkan ba daa di orange moo nga firi karawi yaram yépp sapp ay loxoyi ca kanam te xoor denn ndak ay gañ cax yu tooy ak ay ñaxyi woow.

Ab waruwaay wu taxaw ci pegg, moo nga ñuun am ay làmp, ca kanamu waruwaay wa ñum fa def ab konte, bu nekk 3etk j0nne ak juróom fuk1.

Ab jànxabu daaru loo jool sol b nu rafet bu nekk wàksi bu am ay rëdd ak ay wërale wërle nekk ca mbum ne moo nga def ab për yu sakkan nu wër doko gi jànxa ba mu nga xees joo cëkaw takk ay takaay ca noppamo yu werd.

Ab pot bu gudd bu weex bu am kubeer gu nete cakaw pat bañum fa def ab këyit muy xonxo am ab wërale bu bula ñu bind fa ab mbindumi bula buñuu ci beera ca suuf mu nga am ab mbindam na saraanu xa nekk ak ab orange doom ak buñu xar ca suuf.

Bala su feexlokaay bu dal taset mu am ay gañcax yu fa taxaw ak ay garab yu am xob yu wert tanaat moo nga am ab mbalka yu fa nekk yu am ndox funit mëna dugg sangu.

ab keytu xibaar bu am ñeti nataal ca kaw bu am ab takk der bu nekk ca pegg ba sol ab mbaxnamunuul bu mu weex mu am ab rëdd bu xongo bu am bindiy weex ci biiram am ab góor bu nekk ci suuf sol ab xaftaan bu bula bunu def ay wëñ weex ak mbaxanamu bula.

Ab dëkku waay bu neeka ci buntu tefesu géejg ni defa ay neegu mbaar mu am ay ñax ak ay garab yu naat sa wetga géej ganga am ndox.

Ab cubeergu ema maygu sotti ab togg bu ñor moo nga am ay doome mbokq ndawal ake yeneen li nekk na lekkko xamantin yi dafa baax ci yaram te dina lamay doole ak maggu ga gaaw.

Ab gut gu sew te njool am ab ndox mu weex bu nekci biir ñu tie ko ci loxo mu am ab këyt gu weex bu ñu taf ci kawum mu xam bula ci kaw ak bula ci suuf ñoo nga fa def ab mbindëp na saraam ca biir weex ba buy wone ak wax lu nekk ci biirfun.

Sa booru tefesu géej am na ay góor ak ay nit ñuy dema ko dëpb monga am ay gaal yu taxaw ca wedga ak ay xanxa yuñu daggee ci garab tërël ko mu teklanto am na ab garab coco bu taxaw sa peggi neeg gi.

Ay góor yu inne ab tagara bu haj tabax buñu sàng def ko komnit nekk ci seen biir neebu jaamu kay yàll amna góor bu jiitu ñeneen ña topp ca kaom ko jiitu mu nga am numu tee ñu topp amna ko ci sàngo ab morsa bu bula ca baggamem.

Ay takk der yu taxaw ca biir diggoo tiim ay armel ci digante armel yooye am na ay gañ cax yuñu fat ru natal fuufa am na ay gara bu ganaana yu nekkb ca kër yu dendu takk der yang sol ay mbub buy orange aktubey bula wuñu.

Ab netaal bu ay góor nekk ñenn cañoo ño nga sol ay gëram b bu làkkoo ab kaala yu ngand ci seeni baat ñeneen nanu nga tàkk ay kaala lëmus ko seen bopp ñeneen na tiiee ay ngàndaay lii mungi wane sunu cosaan ak aada ak mat ngi njàkka ñu nuñ dan dundee.

Ab plasu fixlokaay bu dal tanneex set wecc nga am ab laal bu fanekke am ab taabol bu ñyuul ak gañcax sorukobañu def ko ci ab mbalg moo nga am ab tontoori xong ay kara bu koko ño nga coboore mobakaya.

ab picc bu nekk dinaaw di cobaale doxom bu nekk ca kaw garab ga amna ab pépp ndox bu jëgee ca domba di wadda ci suuf tolloo ron picc na picc ma nga am mbagg yu am dun yu ñuul ak dënn bu am nete wert xonngo ak yenee ni kuloor mingi am ab xop bu ne ci kaw.

Ab xammikaay bu wërale ab ñaari loxo yu ko tawwu ci suuf mu am ñett bindu nasaraan yu ngan bu nekk ci kaw ni def ñaari tomb xaajala ñetti yuoyo mu am mbinda mu nuul bu nekk ci suuf luy wax tomb boobu ak ab mbindam nasaraan mu na ci kaw mumu firndeer.

Ab xamekaay bu weex bunu def ñaari rëbduy ñuul yinu warale dep ab mbindam dasraan ci biiram yu def ay kulur bu xong weex bu la weex ak wert ca biir warale ba moo nga xam bula te suuf am mbindamu weex munu dugal ca biiram.

Ay waxu'mbani yu nèkka ci palas bu naat werta mu ngi am ay kopp yu neteh ak yu werta yu nèkka ci suuf nidi ko laal ak sééni loxo ñu ngi sol ay mbubu yu bula ak tubay yu wèèx .

ab pot weñ bunu tëcc def ci ab rëdd bu xonk bu xawa sokola ak bu xonk ci suuf munga xam ab nit bunu def ca kaw poot booba ak ay bindu na saraan fuyu wax ci lu nekk te biir potpa ak turu bi.

Ab boppu bu ñu lett bamu yegg letti i ñun ko moccale ay raw ñoo nga nas ab per sa cati lette am naku jël baaranam diddiwu ca xajji letti burumu gëna leer.

ab waruwaay bu taxaw ci mbedd mu nga deen ndokg ab barigu bu weex ce gannaawum waruwaay yi daba ñuul mu am ay lamp yu weex mu nga xam ab pono bu xam lu weex ci digg bi

Ab këytu xibaar bu ab jigée nekk, moo nga takk ab lon-loŋ bu wërale ca meenu napp ba, moo nga dewtu ñoo mu xonx di xool, ca kanama, ca pegg ba am na ab mbind mu xonk, mu nekk ci palaas bu weex, buñ farangane, moo nga am ab rodd bu xong bu neju suus, am at mbind mu weex.

Ay waxa mbaane yu nekk di daw ca biir palaas bu naat moo nga am ñax mu werte ca suuf kenn ka waxa mbaane yamu nga sol mbum bu la ak tuber yu bu la am ab konte ci gannaaw bubbuma don ñar fuk keneen waxa mbaane ba nga sol mbumu weex ak tuber yu weex am ab kontu ci benn poj bi di def juróom ñaar.

ab mbedd bu yaatu am ay waruwaay yuy demokadik waruwaay yooye anna bu ci nekk doom taal am lu nete cakanam ga baneen waruwaay wa dafa nete am ay rudiowert ci pegg b làmp yanga xong

ab waxa mbaane bu toog ci toogu jox gannaaw ab et yu ñu taxawal ca gannaawu et yaanga doon góor ñoo nga genne bakkani ak gém menge waxa mbaane wanga sol mbub mu nuul mu am ayru lu yu weex

Ay togy sokala yuñu rangale teg ci ay njeginaay yu bari ca digg toog ba moo nga am ab taabal buñ fa tekk ak ay ndaayondaw yu xam ay ruddi rwert ak nete.

Ab keytu xibaar bu am jigéen du nekk ca kaw firi bobb moo nga am ab rut bu xong bu am ay bindiweex ca biil moo nga am ay góur ca suuf.

ab xamme kaay buñu samp ci bant bu am kluur yu bari moo nga am xom xo weex bu la weex ak wert amna wert bu nekk ci suuf bu ambi namu wee

Ab neek buñuy tabaax te yegga gul moo nga am ay buntu yu bare ca pegg bunt ba nga am ñett pax yu na ñaari neca kaw benn bu nekci suuj moo nga am ñyaari bantu yuñu weex ci boori bunt ba yu weex.

ay tutank yu góor ak yu jigéen taxaw ci apmbed di seetan ñenn ca ñooñoo ngay géesoo ñeneen ña nga jàpp siini ndigg ñenn ñu tokk ci suuf rekk yekkna loo xamanta ni guneyi koñ ba yépp ñu girn taxaw

Aye ndaw yi jigéen ak ay ndaw yu góor yu nekki seen ëttu jànkoo kaya xamxam bu nasaraan nyene ca ñoom ñoo nga sol ay sepa yu bulo ñyeneen nye ñoo nga sol ay tubaye yu bulo ñoo nga dendoo ab néek biñu teglante ca wetga.

Ay bindikaayu ñu rangale ci ab këyit ku weex, ñuñ ko rangalee ci 2, 3, i, 11 mu toppambe, moo nga xam ñu am weex bu bari, ak mun tuuti yeneeny, am ñuul bu bari ak weex tuuti.

ab jigeen bu sol ab garaambu bu bu am muul ak xoong sol ab mbaxnamu nu mu xam ab chapp sa pegg ba di lang ay bij mbicj jigéen jëm ngay feete ab njeexlal jàngam ci ab sa kopkaayu xam-xam ca palaas

waa kët gu ñepp genn taxaw ca buntuneeg ba dendoo palanteer xuy ub amna ab waxa mbaaniwu ci sol mbob mu nu taxaw tiim ñaare tuubtank yu jigeen amna ab meer bu toog sol ab kaba benn mbaggma wàcc

ab neeg bu yaatu set lool am ab lal ni firi fa ab sanke buñu takk ca peggee moo nga dendoog ak toob bu wert nu teg fa ay njegenaay amda ab jëmbët biñu samp ci biir neeg bi moo nga def ay xob yi wert te naat

Waa dëkk bu génn góoru yaag jigeen ñaak ndaw ña ñepp taxaw tabiti di feete seen bi su cu saan ñoo nga am ab luñu takkta sëpp ko ci digg bi mu ham ay ñaxi xaran-xaram ak ab bant wi sampey ca digg ba jigeen ñanga tieey ay manaan yu wertam ay bindu na saraan.

Nett jigee ñu taxaw lëngu sol ay mbub yu weex teg ci ab robb bu doom taal ñaar ña sol ab sipp ak luuwu bu doom taal ni ñuy dox ci wàllul diine

ab keyit xibaar bu am ñet góor ci kaw ñeteeli góor ba moo nga sol ab mbaxna bu weex ak xaftamba weex ci suuf mu nga am ab góor gum fa juutal tank ya nga veete kaw bobba tree cu suuf jaroon mu nga am ab rudd bu xom ko bu am ay bindi yu weex

ab jigee ju lettu ay kondrol yoo sew boolamte ko ab benn leetb maap bu joge ci géb wàaj ci ndonge mom ko def ñaari xaajala na bop bi ci digo bi jël benn boorbu letko mjëlaat beneen boor bu letuko mu dagee mi def ka ñaarib maat lu wàjj siñu ko ci ndonge

ay tooge yu doom taal yuñu rangale teg ci ay njeginaay ci kawoon ca pegg towkoe ak ca suisi toogee ñumo fa def ay bantu yu nete moo nga am ab taawul buy tegee ci digg taawul ba kawgaanga sopola

benn patu dall fuule buñu teg ci kaw taabal dall ba nga am ab këyt yu langee ca betga moo nga am ab bindëm na saranu buñu taf ci kaw dall ba nga am ay pax yuñu bënni ca kaw dall fungalaw mëna jaare duggu ci bee

takki dar yu jiit lante di dox di ñu am nu taxaw zevet gadaleen tet amna nit ñu weex ni nekk ci ci biir takki deri amna ko ci sol bup mu weex ak tuwéegu ñuu takki der yaa nga sol bu mu ñuul tuwee yu ñuu am ay medal yu ñam tafal ci seeni mbagg ak mbaxma yu ñuu

Ab bool bu magkat bu fuule buñu teg ci peron bool ba culuur ba nga ñeexam sëp nga xam ay rëddu rëdd yoo xawa weex ci yaran xam ab fell bu nekk ci kemej.

ab mbedd bu ay waruwaay rangale taal seeni lamp amna ab takk der bu den dobbeenu waruwaay bu weex xam ay bula ci suuf takk derwaa ngaay dox jiitlànd te ab waruwaay woowa amnañu nekk ci ganna waruwaay u

ab janxa bu xees gatt rofet sanse lu rafet taxaw ca peg taaba janxaba nga sol ab garambu bu bu am woñoo sokola ca doxxam ga ak ldox yi amna ab toog bu duum taalne ca wet ga

palaasu lëgga yukaay ñuy jaxa ci suuf ak ay xeer amna benn waaye gi soltuwee joo bula ak mbom bu nete bnette ca lëggey bi ñoo nga samp ay weñ ca kanal li nekkna la xamant ni am nan kiy daan seen doore tur mëna am kom kam binuy dunde

Ay meññef yu jogee ci ab garab, bu ñoor meññef ma nga nekk juróom ñaari doom, meññef ma nga nete am ay ñuñ yu tuuti ci kaw yaram bi ak ci pegg bi, li nekk na lekk bu saf suker, te ñu bari denkey bëgg.

Buntu tefisu géej yu ay gaal teer mu am ñaari waxambaaney mool yu gaddu ab pañe bu def ay jënn bamu digg di ko wata kenn kamal nga sor mbobmu xonko ciital ab mbob mu bula ci biir amna ay jigeen yu toob ca boori gaal yuy.

Palansu fiix lu kaay bu taaru tannaat mu am ay garab ak ay jëmbat yu fanak moo nga am ay toog yu xonko ak yo netey fane am ay weñ yuñ dendo ak ab taabul cokala ca kawk moo nga am ab tabax gu weex guñ samp ay lam.

ab ndënd mu njoolturuy bu ñu def ay bumu bula ak ay dugalantrey weex ca biire ñu rabbu ko ci kaw ndëndu mu ñu wàcc ba ci ndiggle ndëndi bi nu ko etti ki suuf defal ko lu nen ni ab lam ca kaw ndëndu mëm nga bule nga dindoo ak ay gan tax yu weer

ab gutt gu weex gu am kuweeggu weex ca kawga ni dëppgu tie ko ci ab ldoxu ca goo gut gañu fu taf ab mbuus muñu def ab mbindam nasaraan ak ab jigeen ju teen ak jeneen buy ree ca pegg ba lii bindam lasaranna ngay wax ci wàll mu nekk ca biir gut gooba

Ay guney jigeen yiy dox ci wàllum jomante buppe ñoo ngo sol ay mbupp yu wert aktubër yu wert am ay bind yunu onga am ay garab yu gudd wert ne ca wegg nengo leemi ay weñ ca pegg ba.

ab miir bu yaatu bu ay nit taxaw gàddu ay bagang amna ku ca sol mbobu mu xonxo sol ak tubey ak dàlla yu ñi góor nanga bari taxaw di xool fi nekk na palaasu dem ak dik kéekaay

ab kopp weñ buñu dëpp ci suuf copp weñum ko bënn ay bënn bënn yu bari ci taadwa daaj ko li nekk na lo xamantani y munnay segg i yu bëgge doom yu segg rom ruw digine des te mën nay lay ger te tinit génn yu xare baay fa yobbaa

Ab menñef mu sakkan, booloo nekk ci benn càmbar, mennef manga xonxo xonxo bu rafat, am ay pepp pepp ndox ci kawan, moo nga am ay xob yiko feetu kaw doom ye ge langée sa suuf, lii ab lekk bu saf sukar la.

Ab mbuus mu weex munu def tal tëj taf ci kowam ab keyete gu weex am ay rëde rede yu nuul se pegg y moo nga xam ab konte bu nekk fi pegg ba ca kaw ak ab mbinu mu xonxo ci suuf moo nga fa def ab kaas bu def ndox bu tànge.

ab waxamaane bu toog ci ab toogi tiim ab tabal di dox ci wàllum jamante amna ab xammekaay bu ko tiim ca kaw bu hamruddu bula ak wooweex waxa maane wanga sol mbub mo wert de reetan

Peeri daal bu jigeen bu andak bu am lu nete ci dëggo am xam nyexam sub ci kawga ak ci jatu daala yi si kanam mogi am ab làkk bu nekk ci tëstanwu ci kanam dàala wo am na ab weñ bu nete buñu ko def.

Ab lekk biñu togg bamu ñoor def ko ci naari bool yu weex tek ko mu dend moo nga am pompu teer bu nekk ci pegg be ak ganaar guñu togg bamu refet cabanen bool bi lekk nekk na loo xamonte niñ dako baax ciyaan.

Ab xamne kaay bu def nett rëdd mu nga njekkee xong ham wert ak rëdd woobu la ñi def ab wërale ci digg be defa ay xobyu wert wëraleku ca digg ba mu nga am ñaari jaase yiñu deklànt cë suuf mu nga am ab morso bu netee buñu bateg def fa ab mbind munu muna saraam.

ñaari jigéen aw ci mbedd di den xenu ay pañe tii ñaari ndaal genn gi tieñ benn ndaal ñoo ngi dendoo ak ay néek jox gannaaw ab garab ku naat ab tërëy

Te ab këyit buy wone ab yeeni kaay mo nga am bula ca kaw ak ab linuw ak weer yu def ay putuk tamn jigeet yuy reetaan di geesoo bu yenu dak ca mbarab maala ba menen boor bamu na am ab ngu ndom faransais nu caw mu ca nekk.

palaa su jaaye ak jëndekaayyu toob moo nga am ay toog yu sokala yunu tekg ay njëginaa yu weex am ay xoop bi sokalaa ak wert ci bikawon am ay njëginaa yu sokalaa yu benekk am na tirit ab taabl buñu wuy tegee ci digg ba

Ab lëggubyu kaayu loxoo bu bu teg ci ab taabal lii nekk naloo xamante ni danee dembale nit ci bu bëggeewe wala wekki dara anga amte tiyekaayba lu ñu nu tafa ab këy boxon bu am binda bu weex sa baneen boorba mu ngi sew guda neka weñ gu weex.

Ab janxa bu rafet njoool mu ñyul taxaw sol ab rob mo nga dendoog ab peñ bu def ab gañ ca bu maar cewel amna ab teng-teng buy tegee caxawtaabu ba ñu këpp ci ab leket.

Longlong buy wekkee ci ab kayte kayt gamu nga def ay pax yu bari yuñu rangala yu defoon ay olo yu bar long long ba daxak nete tarafet li nekk na loo xamontanit ñu bari den ciy danten doola di ko jaay.

ay bindikaay yu bari yuñu rangale bindikaay bu nekk më nga am kuluuru boppam amna ay xonku nete sokola wert ñeexam sukk ak yena ni fason ca kaw bindikaaye ñu nga fa tay ay këyit yu xawe xonk deffa am bindum paranse ci kaw

ba gaasu lëggayukaay bu mag binu teg ci ab ndenn bi moo nga bula am ay wen yoo nete yu nekk ca peggami ak ci kaw nga dendat ay garab yu na ja wet ka yu sewte njoom am ay xob bi weer

ab jàngxabu taaru loor xees taxaw solu ab tubey ak mbug munu mu def ay rudrëd lgee ci kaw wajj moo nga aj benn loxoba ca kaw menni ku ko taaw takk ab takkaay ca baatam na nga den loog ak kopp bunu def ab dan jax bu weex xànlu nete

ab neegu cosaan buñu def weex ci tabaxge ci suufu tabaxga nga am bulu ab roddi buñ fa def moo nga am ab loxo buñu etti tek ko ci ab dig niig loxo ba nga toogi baaran ya fiitu kaw moo nga xam ay nataal yinu bind ab mbundem nasaraan yiñu aj ca miir yi

ay longloŋ yu taaru lool nete ham ay weñu sew yuñu def ci wërale bu nekk ci kaw tek ko ci malaan gu weex moo nga ham ab biddiw buñu def ciroon wërale ba càpp ko se lii nekk na loo xamante ney am la ñu koy jaay ñene ñu di ko jànd di yokg seenu taaru yànsi

ñaar yu góor taxaw ci ab gaal kene ka moo ngo sol bu bu ñuul ak tubey ju ñuul keneen ka ab takk derla moo ngo soldal yu sokola ñooy ba taxaw ci ay mbindu na saran yu nekk ci suuf amna ab mësin bu duomtaal bu nekk ci gena ku sol bu ñuul yi

Ab jëglookaayu xibaar bu nuuy am ay boor yu am doum taar mo nga am ay kont yu nekk ci kaw moo nga amtiye kaay ab ak weñ buñuy ekkati di ko delloo am na nett woñekaay yu nekk ci kanam ron kont yooya amna benn weñekaay bu nekca pegg ba.

ab malaan bu werd buñu def ab mbindam araab bu weex ca digg ba def ab jaasi soroon mbindm jaasi janga weex li nekk na loo xamantani dan dimbale nit turm mëna xàmne aban bootaay la joge wala ci ban réew

ab jànxa bu yannu paanu ngax ju root dendoo ak ay leem yuñu defee ay bantu nu rab lant moo nga jugloo ci ab buntu kër jànxaba moo nga sool ab mbuk mu nete ak malaanu am orange bula ak werte

Ab mbedd mu yaatu mu am ay waruwaay dema ka dëpp amna waruwaay bu mag ak ndbu ndaw ba nga taal ñaari lamp yu weex ca kanaman bu mag ba nga jup lu cabaneen boor ba am ay lamp xoonk jëgannaaw.

Bkopp baanga am ab këyit biñu taf ci kawga mu doon koyir guweer ñoom fa bind ab mbindam na taraan yu dij bu nekk ci kaw bu sokola ñoom fa doroo ab doo mi meñeef ak cawetka am na yeneen mbinduyu fa nekk yina saraan yuy wax ci wàllum lu nekk te pot balam la.

ab keytu xibaar bu am lu bula ci kaw def ay nit am na ab meer bu fa nekk bu ambu suur gu weex takk ay lon lom yu net mu nga am ab rëdd bu xonx bu am bingiy weex ci suuf am na ab bërëb bu weex bu am natt guur yu son ay xabtaan am na mbind mu xonxo mu ween tiim ci cani kaw bopp

Ay ganchax yu sax ba am ay càkq banta bu neka mongi am juroom bena cakq ca kaw xopp ye bariwul waaye naatna moonu wert li neka na yoo xamantane dankude yomba gi si peggu neegi wala ci aala.

Ab lekk buñu togg bamu ñor yakk ko ci ay booli kopp yu ñu rangale ko ñoo nga tekk ab pooju ganaar ci bool bu nekk nànni ay xopp yu wertu ca kaw ganarga moo nga am ab soosu sople buñu wërale ci pegg ganarga ak ca kawam li nekk na loo xamalte ni am nañu koy togg di ko jaay di ci dan seen doole.

ab nit bu nekk di liggére yi ci wàllum tabax moo ngiy maasala suuf sum jaxase ak ndox ci suuf am na ab weñ bumu tiyee da ko xëcce di ko puusee suuf soosax purmu daj ci palaas yum ku bu ka def am na ab siwobuwee bula bu nekki te wet ganuy sotte weñ bumu tie mu nga weex ci tiyekaay bu am bula cu suuf

Ab xammikaay bu wërare nekk ci pegg bi doon bula ak weex mu am net kuloor bokkeew yu jëm ca biirum liggéey ci pegg mu doon pomp bula ak wert amna ab mbindam na saraanni jabaneen boorb boorey bu ca kaw doon mbind mu ñu ca suuf am mbind mu wert mu ca nekk.

Ab góor bu sol garambubbu bu xonk am ay rubërëdu yi ñu def ca dënd ba moo nga den loog ab rdbu xonk rido ba ca kanama mu nga am ab banxaasu gañcax guy fen jërukk bu am ay xom yu sew amna ab weñ wu nete wune cëgannawam.

ñaari wiisi lon loon yu turee ci ab malanu weex wiisànga doon weñ mu am ab per buñu roof ca biir weñ bu nekk li nekk naloo xamante mi jigeen yu bari denkey jànd di ko tàkk ci seen nopp ndax noppalana te diisu

ab jigeen yuy dox ci wàllum facc moo nga solu ab mbub mu weex teg ko ci kaw sol tuge du num ci suuf ab meer mo nga toog colalba dendol ab musin jigeen jàng tie ab këy juweex ak bindeekaay amna ab toog bu xong bune sa kanam

ñett nik yuy taan seen doole ñoo ngo solo ay mbut buyu doom taal xam ay pegg peg bi yoon nete tuuti ta mbumumu jenn kamu nga dendoo ak palanteer buñu ubeeku am ay weñ yuñu fa làkk keneen kamu nga toogte fuus

Ab bagaasu lëggayukaay bu bula bu am ñenti pono mu xam ab wërale bu nekk ci kanam def ñenti càkq ca pee si lëggayukaay booba ca suuf ga mu nga am ab mbindam na saraanfa nekk munul buñu bind ci kaw mu nga am ab mband mu nekk ci kaw di dëkpe.

ab mbedd mu yaatu bu ay waruwaay di dewa ko dëgb amna waruwaay bu doom taal xan ay làmp yu xonku def lu nete ci biram toppante amna ab waruwaay bu nete yi ñuw am ay lamp yuy taxar amna ay kër yu rangala ca pegg ba ndam ay garab yu werte yu naat ca gannaar

Ab palaas noppalu kookaay ak fiix lookaay palaas bangi xam ab mbaarab xëdda buñu def ci bunta ba am na ab marke buy ajee ca boori bunta u def am bindam trass ab mbindam nasaraan ab garab yanku wër am na ay njëmbat yu nekk ci buntu bi.

Ab bogaasu cosaan yu mag ña dan yu ci wàllum wey ak weyaan ñoo ngi ka defaree ab bant ak deru gàtt yuni fees moo nga am ay woñ yu dawee ca boori jeexala du bant ba wàaj c ci pax bu nekk ci biir dere ñoo ngi takk ay buum ca kaw bant ba

Ay lon-long yu nete, bu ñu defar bamu jekk tërël ko ci ab malaam weex, lon long no yaa nga nekk loo xamantani dafa rafet am nañu bari abtanen ciy daan seen doole bur mëna am kom kom, long lon yu nete yi nak jigeen ñu bare taamu neen ko pur gënn seenu taaraayu solu.

peeru dàll wuñu tekk bu weex mu am nu bula ci booli soloy kaay bi dal yang am ay buu ngin koy takkee ci kaw testanu dal wa mnga am ab xël bu fanekk ca xol tank bu timit am na ab weex bu xël bu fanekk ni go tek ci ab kées gu horan

Ab keytu yeenee kaay bu nekk ñeexam sëb kuloorga ca gannaaw mu am ay kuloor ga def përuk ba doon xonk weex bu la weex ak weer bu ndaw mo nga am ab mbindam na saraan bu sawa bu nekk ci wàllu bend borb am ndë ay nit yuñu def coroon ay góora ki jigeen.

mbopk mu nete mu am ñuul ca loxoye ak ca koraatu baan moo nga am ab mbindam nesaraan ñuu lu nekk ca biir bi am na ñaari loxo yi joxante ca biir warale bind muuma moo nga am ñette mbind nesaraan yu dinj yiñu def jaroon doxo ba

Ab mbootaayu waxa mbaane ak ay jànkayu dajaloo taxaw ci benn bërob sol ay mbu buy werr yu am bind yu weex ñenn te ñoo ñoo nga sol ay mbaxana n ñg yekkt seenyi laxo ci kaw tàllaseen ñaari baara.

Ay waxambaane yu nekk ci biir gaal bu am ay bagaag amna ab takk der bu taxaw tiim gaayu waxambaane yooye toog te suuf sa waxambaanee amna ko ci sol mub mu weex jël laxoom tekk ci jëxam takk der bang làkkoo ab ngandaay cagannaawam.

neig gu mag bu weex xam ay sokalaa ca boori palanteera fees tepp ak ndaw yu nek ki ci palaasu sàkko xaayu xam-xam bu nasaraan nirn ca ñoom ñoo nga sol ay robb yu weex ak ay mbubu yu weex solaat ak ay tuba yu ñu ca suuf

ab yeewaane kaay bu nekk ci buntu ñoon ko def mu weex bind fa ay mbindu nasaraan yu uyu dijj moo nga am ab konte bu nekk ti suuf amna ab lafu bu weex wuñu def ti suuf def mbind ma nga nekk ñuur jeexalee weert

ay bagaas yuñuy jaay ñu rangala leen ci benn boor moo nga am ay gutt yu nete yu am ku weer yu nete am ay gutt yu weex yu am ku weer yu weex ñu tafa ab koyr gube bind ci mbinam nasara am na ay kees yu am ay nit ak ay mbindum nasaraan li nekkna lo xamanta niñ dafa baax ndax nit ni den ci daan seen doole

Ay góor yu bare yu taxaw ci ab mbedd am ngi ci jàpp seeni ndigg ñoo ngi dox ci wàllum defaru yoon ñenn ca ñoom ñoo nga sol ay mbaxana ñeneen ni sol ay mbubb yu wert xam ay rëd doom taar am na ñaaru warwaay yu nekk ca wette yu nyuul.

Ab àll bu ranx bu am ab montaañ bu ne ci kanam, ca kaw montañ ba am na ay garab yu ndaw yu fa nekk, yenn yang am ay xob yu wert, ñax ma nga waw, amut benn ñax u tooy bu fa nekk, am na ab garab bu xawa rey bu nekk ci kawa kaw montañ.

Ay waxa mbaane yu nekkiti ndaw ci ab bërëb bu naat ñoo nga sol ay mbumubbula am ay bindu nasaraan ci gënnaw ga am ab rëdd bu weex caboori ndigg la ñoo nga sol ay tubay yu gàtt yu bula ak ay dalli werta.

Ab lëgg yu kaay bu neteh bu nekk ci ab yoon buñuy dafar te yee gëgul moo nga am ay pono yu bari tëray pono ya nga ñuul am lu neteh ca biirba am na ay keet yu nekk ci pegg be ak ay gañcax.

ab pot bu weex bu am ku beer bu orange bu nekk ci loxob nët mu tieku ci ñaari baran nday ak baaran joxe ño kaay ca kaw këyt gañum fa taf ab këyït bu weex bu am bu orangi pegg bi këyit gang am ay bind yu ñuur yi nasaraan yiy wax ci wàll lu nekk ca biir pot booba

Fukak bennu góor yu taxaw ci seen bërëbu lëggayukaay am naku ca sol ab yirebu xong tekk km ridd ca kawam ñenee ñañu ca bari ñu nga sol ak ay mbubbuy wert bu hamridd bu weex.

Ab lëggayukaayu loxo binu defaree ta njeexu telba ab weñ bu ñëw ca benn boorba ca bant bu amna ab mindëm nasaraanbu fa nekk li nekk na ab lëggayukaay biy dimbale nit ci bu bugee daaj tara wala gas.

Ab poole gu weex buñu tëraol ci suuf ca benn boorba na nga am bula ci tiyekaay ba ak benn tomb bu weex te boori nga bu kaay ci suuf go timet mu nga am ab rang bu bulabu fa nekk bu am ñaari pax speg gi gi nekk na la amonte ni nit rearing koy jëpkandiko di man de dagg leenu ndugg wrañ koy togg.

Goor bu sol ab garambu bu ñexam sëp yi ngewee ko ay wuñ ñeexam sëbol yu weex te dënd wa mu nga sol ab mbaxanam weex ak neexam sëp ci boppamba jël beenu laxoom bi tekk ko ci njëganaay bu doom taar bumu dendal moo ngi toog ci ab tooba.

Ay góor aki jigeen yu dajee toog ci ab basa nekk ci ron mbaar ni lax ci wàllum diine amna ab góor bu solu mbug mu weex mu taxaw tiim leen di wax te gannaaw mbug munu ngeem ab bindkna saraan buko nekk.

ab ndëpp weñ buñu teg ci suuf bu weex taal mu am ay xoosu xoos yu nekk ca biiru ndëpp lool ndëpp laanga sët nekk ci ab perom nam tabax bu weex bu mu sa sout

ab gunek jigeen bu defar boppam bamu refet mu di ko wane mon ca tekk ab weñ bu am ay peer yu weex ca digg bop ba moo nga takk karawga ca ndoŋg la dek ko ab sinu sa siñu ba amna ab peer bu weex buñu pataf

Ab weñu paasekaay bu yàgg bu sunu maami daan jëfandeko mu nga am ab xanq bu nekk kikaw ci tiye kype am ab ganaar gu ñu defaree weñ bu nekk tëjeykaay do ca des def ay bëñ cëkki beer ga sax niy dugal safara ci biir pot boobu tëjey ko ganaar ga pur mëna paase sunuyre bu tàll.

Ab janxa bu xees gate sol ab roubu joxe gannaaw defar karawam bon rafet karaw gan ngay wàcc di tëri ci dëgg gannaaw mu nga jàkkarlo ak ab rido bu am ab mbindam faranca mu xonxo mufa neke.

Ay takki-dar yu taxaw rangale ci ab bërëb b naar du am ñax mu wert ñenn ca takk-dar yanga sol bubunu kong ak tube yo nuul yu am ab morsob kong bi ñaw ce pegg tue tank bi ñenneenn ñi ca kanam ñu ngo sol bu weex ci kaw ba ci suuf.

juróom benn kees yu ñu gul lu rangale ci benn bërël kees gu nekkam nga am ab meñef i bari da bokkew i nekk ci kaw kees ga ak mbindam faransais bala mbindam na saraan nekk ci kaw am na ab wërale bu nekk ci kaw ñu defa ay klor bu wert bu la weex ak xong

ab këytu xibaar bu am ñeenti góor ci kaw mu am ab rëdd bu xonk bu nekk ci digg bi buñu def ab mbind mu weex ci biiram amna ab góor bu nekk ti siif denduk mbind mu konk bu bari

bagaasu lëggayu kaay bu nete bu am ñaari pono ci ginnaaw mu am ab wërale bu nekk ci kana bunkay ubb mu am ab mband ci kaw bu am pax moongi am ab kees bu nekk ci ginnaaw pur defe kaay

ab mbootaayu nit yu génn di dox ci wàllum nguuru amnañu éek ci kaw woruwaaye taxawfa amna ku ci solmbu mbu konk aktuvedwer ñeneen ñang cu suviekati seen loxo amna ay takk der yu fa nekk ci seen biir

Ab lal bu weex buñu def ay tomb tomb yu nete ca digantee te kanam lal ba ak gi buntib moo ngi am sokola nga am ñaari taabal yuko se jepeege.

ab takaay bu sew ta njool buñu toréel ci ab mala mu weex takaay ba nga nete am lu menn lu weex ca bopp ba li nekkna lo xamantani denkay takk ci dox

Ab ëtt bu yaatu am ay bant yuñu teklante ci pegg bi moo ngi samp ay bant ki diggi ët bi moo ngi dendoog ab ay garab yu naat cegannaaw néeg neek bi moo ngi doon neegu ñax.

Ab jigéen bu taaru lool texaw xees tol ab rob bu weex bu am ab mor-sogu aran ci denen mu sóoro mu soorgu arang ci boppam mo nga tekk ay lon-loŋ ce noppuba yi wacc ci boori baggee.

Góor ak jigéen yu texaw di natalu jigéen jàng ko feeti kanam goór gang ca ganga sol ab mbob nu bula jigeen ja mungu sol ab roubu bu sokula mooy ngi reytaan jël laxoo mba tek c kan kanamu góor gi.

ab janxa bu gaat xees sol ab robb bu bula xam ay xob yu nekki cibir robb bi moo nga takk ay takkaa yu nete tiihap sinu loxo ci loxo dendok ak garab bunu njëmbat ci gannanawom k ak toowu bu nete

ay dall tàkk yutug tànk yuy wekkee ñoon ko wekk ci ab won dall ya nga weex am ay klooru naxam sa bu la mete ak ay yen ni fasoon dall ya nga am ay buum yuncoroo bur takkeekoko

Ay takk der yu jiit lantox ñenn ñu di tëgg ñeneen g ame ay palaatako tacco iolmrngeak ay mbaxana yu orange am lu ñu cekkaw ga ñoy mi sol ay tugé yu muul yu am lu nete ci begg gi.

peer long loŋg yu nete yunu tegg ci ab tarab bu weex long long yaa nga tuuti wërale am ab càrt lii nekkna loo xamanta ni jige nirenkey jëfandekoo di ko def seenu nopp bur yokk seen taaru sam sa

Ab guttuk weer biñu teg ci ab taabal gutu ga nga def ab ndox mu nete ca biira ina taf ab këyit gu nete ci kaw gut googa ñoo ngi benn ab mbindam nasaraanu wert ca kaw këyit gu ak ay njam doomi menñeef joge ci ab kërab

Ay wey takkdeer yu toog ci ab niig tek seen loxo ci koptaab mu ngi am ay gut ak aypoti wenu men tagal i seeni kana ñenn ca ñoom solu ñu mbaxana am na ko nekk ci digg bi ku solu mbaxana mu wert amlu konk ca benn boor bi ñu wërali ko.

peggu tafésu gagie gu ay gaal rang munga am ay goor ay jigéen yu neke di dem ci njom amna ay garab bi koko yu naat yu neke cah wetga am ay xob yi wert ak yu nete

Ab xamme kaay bu am ay kuloor yu bari tabokkew moo nga am wert weex ñuuy weex nete ca benn boorba ñoo nga xo def ab xonko bu am biddiw ci biir ak jange kaay ak ngandaay ak mësinu loxo

Ab neek bu ñaaru garab sex mu am ay njëmbat yu nekk ci suuf yu am xobi wert ak ay toontooru xonx ak yu nete neeg baa nga weex mu am ab xammekaay bunu acca kaw def ko mu wërale mu xam nete ak xonk ci suuf ni def ñaari garab ci biir.

Ab gañ cax gu wert xam ab rang bu netta wina ci pegg ba woor xowa xobwa ngi xam ay boor yu weex te bari nëmbat ji mim ko taxawal ci ab bërëb li nekkna luy naatal sunu pegg dëkkuwaay.

ab palaak bu weñ bu weer bu am ab wërare bu orange chipegg bi ab tiekaay bu orange mo nga am ay bëñ yuñ fa def bi hoppante mëna xoos ab meñ ñeef ñoon ko defal ab rëdd ci digg bi xaajala leen

teab wola su fiixlo kaay bu nekk ci bunte tefisu béejg bu naat am ay njëmbag ak ay garab yu wert moo nga am ab mbaar binu defee ñax te wetga bak neej bu xong

Ab keyt gu weex binu tee ci ab loxo kayt ga nga am weex buakonk bu xawayaatu bu la ak weex bo mag ba moo nga am ab bind bu nette bi nekk ci biir konku be mu xam ay bindu nasaraan nekk ci suuf doon konk neca weex ba muy wax ci wàll lu nekk te biir kees gur.

Ab àlle bu ay rabu àlle dajee moo nga am ay ay taal doom taal garab yu sokola geyndegu xonxo ak sokola de xool ci kaw mu am ab golo bu sokola bu mer di dem ak ab lëkk bu jonkon.

Ay mbuus yu konk yunu def ci ak kees dëj k mu def ab lekk mbuus yu konk yooye nun ca def ay doom mi lekk yu nekk ca biir bu mu am ab bindëgna saraan di nekk ci kaw turi lu nekk ca biir mbuus mooma.

Ab weñ buñu teg ci baaraam joxañekaay, weñg mu nga ñuul am ay booryi sokola, ñoo nga def ñett doomi gerte ca biir wenj nga, mu am ab bindab nesaran bu ca nekk ak binda arab bu fane.

Ab kees gu weex gu ham ab rab ciroon, moo ngi am ab rëdd bu bula, ab rëdd bu xonxo ca suufka, mo ham ab bindab nasaraan yu ñuul yu nekk ci kaw, yiy wax ci wàllu lu nekk ca biir kees googa.

ab neeg bu weex bu ay nataal di weydey ci kaw ma nga am ab pot bu def ndimba te rokk ba am na ab seetu buñu wërale buy soppe ci pegg b

Ab lekk buñu togg bamu ñor, def ko ci ab bool bu weex, ak baneen kubeer bu weex sa ruxuba, lekk ba nga nete, am ay xob yu werti yuñu sànni ci biir ak ay menñeef.

Juróon bendi kees yu weex yu am ay bindu nasaraan moo ngi am ab meñef bu nekk ci kaw keeske ñoo ngi xar dombi ca suuf nekk ñaari xarit ak beneen xarit bu bokktal doom booba amna ak ceti xop buy feeñ ca pegg xarit ya mbind yaa nga nekk yu nuul ak yu wert di waxciluna ci biir gut googa.

ab njëmbat mu nu ji ci ab mbalka mu fug sa tooy xob yaa nga wert mu xam ab rëdd bu xawa dij ci digg xopi am ay toontoor yu fa nekk tontoor manga weex am ay boor yu xong ci digg tontoor mamanga xam nete

góor ak jigeen ñi san salu rafat gór ganga sol ab ñet morsa ñu ñawal ko ca dën ba wëñu weer jigeen ja nga sol ab garambo buñul tamit ñawal ko ca dënd ba ay wëñu weer amna ab rida bu nekk ca gannawa doon doom taaw

Ab waxambaane mu ñuu toog sol ab muñuur mu ham ab tomb bu xonk ci dokk bi moo ngi wàññ karaw gi ci pegg nopp yi ak ci ndongi boori dokq bi karaw gi ci kaw mu ngok def mu xonk mu xaj ko.

Ab palaas jonganteekaay bu naat njaxe wert mu am ay toogu yuy rangala ca kaw mu konk nu def ko ay xaajxaaj te buntu yu amna bunt yu bula amna bunt yu wert ak bunt yu am nete moo nga am ay xarmeekaay ca suuf.

Ay gancax yune ji mu am ay xop ak bant bu taxaw tallalu ci kaw gancax gang am ay tontoor yeneen ya am neñ ay menjef yu njou am cahmbaro ci kaw def ay doom yu sew xop yanga sew te godu

Ab waxambaane bu sol mbaxana mu bula mu am sokolaa te buntu ba moo ngi sol ak mbub mu weex mu am ay rëdërëtu yu bula ak yu weex ci pekk bi moo nga teg ab tubey bu doom taal ca kaw ak mbub mu xam loxeyu sew yu bula.

ab lamp buy ajee ci kaw tabax tabax gang weex am ay xolleeku xolleeku nam na ñett xank yuñu daaj ci kaw mu deen loog làmp booba dii nekk na loo xaman tamiñ dana leen dimbale leeral seeni dëkkuwaay

Ab takkaay bu am lu nete, ak lu sokalaa ci pegg bi, doom wegñ, nyu teg ko ci ab malaan bu weex, lii nekk na takkuwaay bu waxamanteni ci loxo leen koy takk te dina la mana jàppale nga xam ban waxtu moo nekk de dem.

ay bindekaay yu bari unu rangale te bokkewum benn bu nekk nga anek kulóoru boppom amna weex amna xonk amna ñuul xamna nete xam na ñenxam sot xamna bu nekk moo nga am ab daggekaay cabaneen boor ba nete jet ba weex

ab yoonbuamna ab woruwaay bu weex bu am ab weñ wu nette ci kanawam am na weneen waruwaay wu weert bu am ay weñ ñu li ñu taxawal ca ganaaw ga am na ab waaju nekk bi dem ju am benn tank ci ya ñaari weñ di doxak moon

Gura gu konk am ay doom yi weex yi ñu ubbee ci biir dàmba damba jangi am ay xobi gura bi nekk ci pegg bi gura gimu ni fere te doom yi dañu bari ngi nekk na lu am njiriñ di niñuleen kay soxla.

ay ndaw yu genn ci bedd mi di dox ñaxtu ñenn ca ñoom ni nga sol ay mbubb yu orange yare ay këyit yuñu ak cibant defa ab kulooru ñeexam sep bind fa ab mbir dimu weex ak ma orange di wax bi wàllu mulen taxa ginn

Ay waruwaay yu taxaw ci buntu gaal rangale moo nga am bu nekk ci kanam bu bopbi weex am lu weñ bu nete ci kanam def ay konte gaal gal nga am ab weñ bu sokala ab bula ca gannaaw.

Ab toogu bu nu buy tegee mu am njegenaay bu am wert nur ak weex luy tegee ci kawon amn ab ganca guy lange di law ca gannaaw toogu ba ca pegg bamu nga am ab punta weer fa nekk.

Ab lëgga yu kaay buñu lonk ci ab waruwaay wu neke ci biir tool di gas lëggayu kaaywo mu nga xonk ham ab kees gu neti gu jane.

Ab njëmbat muy sax ciron taatu garab gu mag njëmbat no nga am ay xob yu wer te yu naat benn bokku cek camoroon.

Ab neeg bu mag bu yaatu buñu rangale ay toogu ak ay taabal, toogu yaa nga weex, taabal yi ñën ko lal ay darab yu weex, ak yu xonxu.

ab àll bu naar bu am ay garab yi wert ak ay xow yu nete moo nga am ab garab gu daan gu nekk ci buntu dee bi

Ab góor gu nekk ci palaasu daaneekaay doole moo nga tiim ab malaan bu xonk diko rëdd gór ganga sol ab mbub mu wert.

Ay góore ki jigeen yu genn taxaw ci mbeyd di dox ñaxtu amna ay warwaayu nekk ci ginlan yi ay ni e taxaw amna ab benn malanbu def clor yu bari uñu ekkat yi.

Ab doomu meñeef guy langee ci kaw garab moo ngi am ay xop yu bari te weert xob ya ngi am ay rëdd yu nedt ci biirum.

ak jong ma jutaaru lool sot ab garamb bu bu xonk buñu def ay per ca dokq ba nu nga tàkk ab takkaay bu nete ca doqam ga sol ab jaaru loxo ca baaranam ba

Ab waruwaay bu mag taxaw ci ab mbedd bopp waruwaay wara fa weex ab rëdd bu xonx bu nete bu wert moo ngi am ab kéez gu sokala gu mag bu nekk ci gina.

Ab àlle bu naat bu am garab yu gudu yu gàtte ak yu sëkke def ay xoop yu werte dendoog ab tataawu ndox fi àlle nekkna fu ñepp de nyaw di seet.

Ab buntu bu doomtaal buñu binda ay binda yu ñuul ak sokola di ko sëppe si merr bi ci tabax ga li nekka naloo xamantani mbinda ma ngay wax ci wàllum suñu koltuur ak suñu magna nuñ daan doxale.

ab bindeekaay bunuul bunu xoos jat la roof ko ci ab ku beer gu weex bindeekaay banga am ay bindu nasaraan jakawoon nu teg ko ci ab darab bu xonx bu am ay xob

jëkkat ak jàpar yu sol ay yire yu taaru lool jigeen jëmu nga sol ab tay baas bu nete guur gu sol ab xaptaan bu nette bu am lu weex ce dëndu ko jiggeen jëmu nga kaaloo mu tour gu sakola sa boppa mbax sol ay takkaay ci nopto mi

Góor gu sol ab mbaxana mu neteh sol mub mu weex ci biir tek ci bu neteh tegaat ci baneen bu nuul bu mag se kawam taxaw dendoo ay weah yu ñuy sampe rangalaleen ca gannaawm fe mu ngi nekk palaasu liggéeyu kaay.

Ab lëgbayukaayu tool buñu tërëw ci kow banti, lëgbeyukaay bi moo ngi am weñ bu jàdd te ñaw. Sa baneen boorba moo ngi am ab bant buñ ci roov ca pax mu weñ mo ame pur mën kay tiee.

peeri long loŋg yu weex yuñu teg ci ab malaan nu weex long long yaa nga am per ci kaw ab weñ te rooveekaay ba liy nekkna long loŋg yu noppala te jigén yu bari am lañooy jëppandekoo ndax duleen soonna

ab lëggéyukaayu loxa bu weex weñ mu am ay ndom konte yu nekk ca kaw li nekk na lëggéeyukaay woo xamanta ni dëggéey jëppandekoo di ko wekkee wala di wex ay bagaasu lëggéeyukaay moo nga am ab konte bu am nyaar temmer ce tiyékaay ba

ab palaasu sàkkokaayu xam-xam bu am ay tutank taxaw seppntune gi gun tutank yanga sol ay mub yu bula ak ay tube yunu amna ab waxambaane buy rom bu jëganna guna yooya

Juróom benn tutank ak benn waxa mbaane taxaw dajaloo ci benn palaas tutank ya nga tàllal feeni loxo def ko ci seen booru géne waxa mbaanewa ak tutank bu magbaanga tee ay këyt nu bind bu mbindoom nafaraan moo wert

ay takk deer yu taxaw ci ab mberd sol ay yiire yu ñuun ak ay mbaxana yu bula am ay weer ci kanam ñoo ngi am ay ngàndaay ci seeni dën am nañu jël seeni loxo teg ci seen dën ñene na yoor seen loxay ci suuf

ay jigeen ak ay guur nekk ci abniik buñuy defaree tamate ñamb am na ay mësini weex yu fa nekk jigéen yaanga sol ay mbaxna yu weex ceeni bopp amna ay siwo yu xonx yu am kuberi weex yi fa nekk

Ab palasu jaaye kaay bagaasu xale mu ngi am ay gutu yu neteh gutu yu bula gutu yu xonko ak ay yenen ni fason amna ay sole kaaye tanke yufa nekke.

ab mbuus bu weex binu tie ci ab lox mbuus ba nga am ay bind na saraan yu bulay cane ak ab rëdd bu xonk ca kaw mu am bindi weex ca biiram moon nga am ab jigéen ju gëm u weex tàll ju nekk ci kaw mbuus mi

Ñaari jànxa yi sol ay mbubu yu weex yi am lu nete ci seeni denne, ekkati seeniy loxo ci kaw bànk seeni baram bam des baaramu nday bi, am na ab yebannekaay bu nekk ci ginnaaw def ab jigeen bul sol waksi, am ay bind yu weex yinasaraan yi fane.

Ñaari waxambaane bu xees ak kuñuul nekk di jonante, ku weex ki mu nga sol ab mbub mu weex yu defal ko ab konteb ñenti cëddanam ba, ku ñuul ka mu nga sol mbub mu xonxu ak tubay ju bula, ñu defal ko ay rëdd kuloor cëddanam ba weex, xonxu, weex, bula, weex, werta.

Ab këytu xibaar bu am ñenti góor ci kaw am na ab pa bu fa nekk bu sol mbaxanamu am bula weerte sokola muñ sol ab haftan bu weex amna ab rëdda bu weex bu nekk ci suuf am jigéen bu taaw géminam jane ak góor bu sol b mu weex mu nekk ci suuf dendt ak bind bu xonxu.

Ab lëggayukaay loxo buy weetee ci ab tabax goo nete lëggayu kaay ba weñ lak bu nga am ti kaay ak ci suuf fu yaatu fuy sampee ci suufse lëggayu kaay bi daba xawa gudd doñingi.

Ab lekk bunu togg bamu ñor mu taaru lool yakk ko moo ngi am ay xop yu wert y ci nekk ak ab doomu meñeef buñu xartek ca wetga suy ci ay xoox ci lo xonxo le.

ab néeg buñu taal ñaari lamp yu nete ci ñaari lokqu néegi moo nga am iriñ jegenaay yu weex yu mag ak ñaar yu ndaw lal ba nga am ay weñ u ñuuni ak ay darab yu weex ci kawam

Ab palasu feexlookaay bu yanji teh noppal moo ngi an ab ñaari lal yuy tegeey cha ruguba def fa ñaari njegenayu xonxo dendoo ak ab niik bu am palanteer binu def ay weah yu ñuul.

Ab këyutu xibaar bu am lu bula ca kaw am ay bind wuy ñuon ñaari góor ñu ngu fa kenn kamo nga def ndal sol xaftaan bu weex ci ronga amna ab dudd bu xong bu fa nekk bu am mbind bu weex ci suuf am na ab góor bu fa nekk di wax dendoo ak mbind mu xong mu bari.

Ñenti meer ak benn paa ñu taxaw dendo, nekk di troot benn paan binu ubbi ab pompe ci kawam, am na ay garab yu nekk seen gannaw yu naat ta am xob yu wert, benn ca meerma kaala wu ñeneen ñetti ña ñu nga làkkoo seeni kaala.

Ab mbedda mu yaatu lool te set am ab waruwaay wuy rom ca kaw yoon wa waruwaay wa nga am ñuul ci kaw mu am ab doom taal ci suuf pona ya nga ñuul am lu weex ci digg ba wërale ëm na ab palaas bu nekk ca kanamam mu nge jaayee ay yire.

ab pot weñ bu nete bu am weex ci kaw te nete ba nu fa def ay rëdd rëdd yu xonk bi wert yu weex ñoo nga fa bind ab bind bu sokala mbindam nasaraan ak buñu carono def fa ab rëdd bu weex bu konb siito suuf moo nga am ab rëdd bu xonk bu nekki te suuf ak ab wërë la ja peggam

Ab xeytu xibaar bu am lu bula ak bin yunu ca kaw def nent góor yu rangale te suufa mu nga am ab rëdd mu xong bu am bin bu weex ce biira ce suuf mu nga am ab góor bu sol mub mu weex ce biir dekk ca mub mu bula mu am ay rëdd rëdd yuñnu ca kawoom denndoog minn mu xong.

Ay jigéen ñu nekk di joŋgante kenn kamo nga sol bu mu weex ab tuwey jubala kaneen ko sol bu mu xonx am lu nete amna ay góor yu ca tabal bu pegg ba dendok ay cupe yu noro nga sal.

ab guttu gu nete guñu dëjee kube buñuy xam sëpp moo nga am ab këyiit guñu taf ca gutu ga këyt gañum ko bind mi ndëm nasaraan buñuy xam sëpp ak benn bo bulabu rëy moo nga am ab gañcax gu def menñeef guñu fa def ca këy g

Ab këyit guñu wërale wert ca pegg yamu wër ñu def ab mbindam araab buñu rangala ci kaw bu ci suuf moo nga am ab rëdd bu nuun buñu aj ci kaw defaat ko ci suuf moo nga am ab ñaari rëdd arab bi ñu def ci peggi ca kaw.

Ayway takkidar yu jiit lante ak benn góorak benn jigeen bu def kaalo tol ab rop góor gamo nga sol ab paptan bu bula bi ñuo ak mbaxana bu nu takkidare ku jiitu wu ngu tie ab weñ bu konxop mu amlune te ca cap.

Ab yeebaane kaay buñu def ci ab yoon moo nga weex ñu wëraleeku ab bula moo nga am ab bindam nasaraan bu nekk ca biiram ju sakkan am ab rëdde bu xonko bi na ci rugube ak ay konte ci suuf.

ab keytu xibaar bu am bula ca kaw mu am gñett nit yu taxaw kenn ko sol la xonk kenn ko weex kenneen ko sol lu men doom taab amn ak takk der bu nekk cawet ga sol maxna munuul ak bombu weex am luñ taf sa mbaggambax ca suuf am na ab mbin mu xonx mu fa nekk tiim nett góor

ab jënka bu xees taaru jël bennu laxoom taf sa biirëmb moo nga sol ab robb bu wert dendoo ak ay njëmbët yu nu def ci ay mbalko yu ndaw nekk ci rukk be yern co yoom ñu nga mam xob y ndaw yeneeni xobyi gudd

ab kiitu xibaar bu am ab rëdd mu xonku ci kaw ni bind fa mbind mu weex ca ronam mu nga am ay konte benn ba ñeen fukk ba neen ba fukk ca suufam mu nga am ñaari góor yu fa nekk ci pegg lo bulu kenn kamo nga sol mbaxxana mu weex ak xaftaan bu weex

Ah mboota yu góor ak jigeen ginn ci mbedd mi di dox ñaxtu, ñenn ca ñoon ñu nga sol ay mbubb yu weex, ñenee ñañoo nga teye ay malaan yekkati ko ci kaw di def ay kuluur yu xonxu, weex, bula, weex ak wert.

Ab xamikaay bu def ay kloor yu joge ci wàllu ndey joor jëm ci wàllu canmoñ bu nekk ci kaw bu xona teg ca bula tegsanete resuuf yi nekana loo xamanta ni dana dimbala nit mu mëna ràññale ay mbootaay wala ay réew.

ay gutu weer yuñu rangale ci kawtaabal am ab palaateer bu muu buñu defaree xank ni bind ci ay bind na saraan moo nga am ab siwo bu bula bu am loxoyu weex yuy tegee ci kawtaabal gi

bool bu weex ñu yakk ci maafé ci benn boor bi ak nanka taŋg ca balen wedg maafa mimu nga am ay tegaay ci biiram ñoon ko teg ci kaw taabal

ab këytu xibaar bu am lu bula ca kaw am ñaari góor yu fa nekk kenn komo nga jiital nduk mu weex tek ca bumu bula ca kaw am na ab rëdd bu xonk bu nekk ci digg bi mu am mbind mu weex ci biiram cë suuf ga am na ñaari góor yu fa nek kenn kamo nga solmaxnamu ñungi

garab guy gu mag bu sax ci digbi yoon ñi def ca ay kuloor yu bari bu nuul bu la wertu weex sokala nete ak yeneeni fason ñoo ngi bind am mbindam na saraan ce beer kuloor yooye

Jëkër ak jabaar yu sànsa yireyu weex, góor gi mu nga sol ab garambubu nyett abdu yu weex ñi defal ko woñ yu nete ca dëna, jigeen jëmu nga sol ab garambuba bu sooru, ñi defal ko ay woyñ yu ñeexam sëpp, yu xonxo, ak yu bula, sa denam ba.

ab palaasu feexlo kayv ñuy jaaye ay léke ak ay naan ay garab yu bare yu sampee cah wetga am ay palansoor yuñu leem yu bula cah pegu ba ay mbalka yu ndox yu bula njongi foofu

kopp bu weex bu ñu dëppee kubergu weex ñu taf ab këyit bu nete ci kopp bi ak ca kouberg këyit ga moo ngi am ay mbindu na saraan ca cuberg tamit moo nga am ay mbindu na saraan yu cane luy wax ci lu nekk te biir kopp booba am na ay dagg karite yuñu teg ci bant bi

ay waxambaane yu bari nekk ci benn àll li tabax ñoo ngi defar ay muul yu bari rangale ko purmu wow am na ku sol mbub mu weex ak tubeju ñul dendoo ku sol mbaxna mu weex mbub mu bula ak tubeeju bula bu weex

Keytu xibaar bu am lu bula ca kaw defa ay bind yu ñuul, am ñenti nit yu fa nekk, mu am rëdd bu xonxu ci digg bi, ni defa bind bu weex, am na góor gu nekk ci suuf dendook bind yu xonxu ca wetga.

ab pot bu ñuul am kubergu ñu yi teeko ci loxo ñoo ngi tey ab keyt te kaw pot booba ñu def ci ay mbindum nasaraan moo nga am kuluur bu bula buñu bind ca biiram kuluur bu orange ak bu wert

Ab waruwaay bu wert taxaw ci pegg moo nga ab ab konte ci kanamom bu nekk 4002041 way nga am ñett gàtt yu tëdd ca wet ga am ab garab bu nekk ca gannaaw.

Ab xamekaay buñu aj ci buntu palaas, moo nga am bula, ni bind fa mbind mu xawa nete ca kawan, amna ab xammi kaay bu nekk ci suuf bu weex buñu wëralee bula, mu ham ab wërale bi bula ci biir.

Ab xamikaay bu bula ñu wërale ko warale bu weex teg ci baneen bu sew moo nga am mbind ci biir mu xonk ak mu wert caroon nga mu nga am bind mu xonk mu bula ak bu wert.

Ab waruwaayu weex wiñu taxawal ci ët moo nga ame lam b bu weex ak tank yuñu ca kanam mu nga ame ab konte konte ba nga nekk 4t,00 um00 jurom ña 1ukk ak juróom ñar.

Ab palaasu lekkekaay buñu rangale ay toogu yu ñu am ngi bula ca toogeekaay ya nu lal ab malaan gu weex ca taabule def ca benn lafitu xoŋk ci digg ba.

Ci buntu dee bi ay garab yu naat xob yu werta yu rëy ya nga taxaw. Mu am ab mbaal buñu sànni ci ay bant yu takkalante, muy yoore tiim gaj bi, am ay gañcax yusax ci pegi bi.

ab mësindu xoolekaay lu tuuti mu nga am lu weex ca suuf ka am lu ñuur ak bindam na saraan bu tolli ci juróog ñaari bind moo nga am ay lamp ca kaw yi taxaw

Ab weñ gu nuy, gu am keppekaay ci digante bi moo nga am ab buum bu nekk ci gënnaaw. Lii nekk na looxamantani jigen ñi leen key jëfande ko purtàllil seeni karaw.

Waxambaane yu bari rangale ñu toog ci seeni kanam ñu sol ay mubu yu bula yu am lu weex ci dën bi ak loxou ye ñuge takk ay medaay ci seeni dox yu xonko ak yu nete ni rangale ay medaay ci suuf.

Ñaar yi jigéen yuy dëbb kenn ka mu nga sol ab kaba xodo sër bu bule ak weex yenu kut ga ca kaw kàcc ñoo nga rangale ay bant léeme ko mon denn doog ak barab bu naat cagannaaw.

ca buntu tefisu géej ga ab mbaar bu am weex ak bu la niñ ña toog caroon ab gaal bu weex bu am xonku ci suuf bu am ay garabi koko yi rangale cabaneen door ba am waaju sol bu nete ak tubeju bulo taxaw caroon korabga

Jongo më jutaaru lool jël been loxoom tek ci ndigg la mëneen ba mu aj cabaatam ba moo nga sol ab rop b bu bula bu amul loox baat ba mun fa takk ab takkaay bu weex bu nga den dokk ak toog bu ñuut kuñ dafare ay weeñ yu tàllal.

ab gañ cox gu ndaw gu am ay xob yu wert tax-xob yax moo nga am ay rëdd yo xawa netex yu dijj ak yi sew yi càq ci pegg xob bi mu nga am boor yu rëy am boor yi def yi sew

Paa bu jonkan ci biir mbayeef, mung fa am xob yi dij ci biir mbayeef mi, ak yu am xob yoo sew, amna ay bant yoowow yumu sam bu ci biir mbayeef mooma pur mën kaya sukkandu buñ tëree cu suuf, waaja mu nga sol mbaxanamu weex am roddbunu

ay nit ñu bari jogee ci ab mbootaay genn nekk ci mbedd mi di dox ci wàllum nguur ñenn ca ñoom yoo nga sol ay mbubb yoo nete mu ambind ci gannaw am na jigéen jum ru soor gu nete sol mbub mbubbula nekk ci biir

Ay mbuus yu lekk yiñu rangale aj ko ci kaw taabal ca mbuus yoo ya amna yu sokala amna yu xonxu amna yu werta ak yu ñeeh xam seeb ñoo nga binda ay mbindam na saraan ci kaw mbuus ya bur maan kay ràññale ak lu nekk ca biir.

Peeru daala goor marakis bu weex mu am ca ndëggu ba nuul nyu ngi def ab weñ bu weex ci kaw sole kaay bi nyu ñawee ko weñ bu weex ci kaw daali ñuga teleem.

ab waxambaane bu sol bub mu weex am lu nete ca dind ba taxaw di wax nekk ci biir ndajee am na ab sàket nekk ci seen gannaw ak ab tenten guñu rabb aj ko ca kaw.

Ab këytu xibaar bu am lu bëla ci kaw def fa ay bind yu ñu wo nga am ab rëdd bu xong ci digg be am bindi yu weex ci biiram amna ab rëdd bu bëla bu fa ne bu am bind yu xong ci biir ay jigeen yaa nga rang ca mbedd.

Ab góor gu sol mbub mu weex ak mbaxana mu weex moo am ay putu putu ci kaw, mo nga am ab takkder bu taxaw ca pegg bu sol mbub mu ñuul takk ab sagar buñuul, mu jogee ci mbaggam wàcci, ñën ko tegal ay weñ ca kanamam di ko deg lu.

ay mbuus yu def ay jaratu yi ajee ci biiru mbuus seen newn na mbuus yu weex jaratue am na bu bula bu wert bu nete bu arange ak bu ñi xam sob ci biiru lii nekk na loo xamantani dona di mbala nit ci karaam mu taxxale ko

Ab xammikaay bi ñu def ab petaaw bu rëy ñu def ci ab wërale cakaw petaaw bu mu def ay kuloor mu konko weex bu la ak weert ñu def juróom ñaari petaaw yu tim petaw bu rëy booba ca kanam nga ñum fa def ab mbindam na saraan bu fa nekk.

Ay waxa mbaana yi toor ci neegu sàkkookaayu xam xam bu nasaraan ñoo ngi sol ay mbup yu weex tie ay jangookaay seeni loxo jàngookaay ba moo ngi am ñaari góoru nekk ca kaw.

Ab xamme kaay bu bula, bu am ñaari gayne yu seewërre digg ba. Munga am ab marso bu bula buñu bind ay mbind yu weex ci ron gaynde yooya, mu am ay bind yu bula yu ne ci suuf.

Kër gu ñu leemi ay bant yuñuñu taxalal ngi am ñaari garab yu magg yu naat xobe werd ñoo ngi am ñaari nee yi xëdd yuñu depee ñax.

Benn góor ak jróoni jigéen yu taxa waxte ay tutank yu ndaw gór gamu nga sol ab xabtan bu sokala ak mbup mo orange amna ab tutank bu sol mbup moo nite.

Bopp buñu lett ay raw yuñu tërël ñu dajale ko ci digg bi defa ay moccali raw muran ñu wàcc genn wàll gi ci jebe tutank bu ko lett mu ngi xees amul ay takkaay.

yoon buñuy dafar tapareegul moo nga am ab mësin buy dër xeeree ak suuf suñ fa def moo nga am ay neek yuñ teglante ca pegg ba mu weex mësin ba nga nete xam ay tank yu ñuuy

Neek bu neteh buñu def ay bagaasu cosaan ak aada ñoo ngi def ab mbaaru weñ cë buntu ba ni sambu fa juróomi weñ yiñ xaaja la ñaar ci pegg bi ñaar ci yenuñ pegg ba am bene ci digg bi.

Ahb waruwaay bu weex bu am ay bindu nasaran cha buntu ya, ak chi kanam, cha kaw waruwaay wa munga am ay laampu, benu bohrre banga honnk, digi ba weex, benen bohrre ba bleu, munga am ay takki dehrre yi taxaw dehndok mom, sol ay mbubu yu wehrrt.

Ab jàngo kaay gu kaw gu ñuul mu am ay rëdd rëdd yuñ wërale yi wert ak yu ñeexam sëp ñi dind webind bu nasaraan ci kawam te benn bopb am na ab konte buñ fa def ñaar ñu dugal ko ci lu weer.

ay waxambaane ak ay jànga nekk gineegu sa kookaayu xam xam bu nasaraan amna ñu sol ay mbubb yu weex amna ku sol ak robb bu nete bu am kaala bu weex ñoo nga toog ci ay toogu tiim ay taabal yu weex

janxa bu njool xees taxaw sol ab rob bu konk jël ñaari loxoom tek ci ay pinkam mongo musoro musorgo konk ñu ngi firi gñett rido ci gennaoom rudo yu doon taaw.

lamp bu ñu aj ci kaw nekk nekku moo nan am ay rëderë du yu weex cëruq yu num fa def ay muur lamp bu am na lu nete ci digg bi am lu deme ni ay xop ni def ko ab upkay mum ci kaw

waxa mbaanewu karaw yi ci keñ ji bari lool mu xees wàññi karaw yi boppam yu dendaku noppamb wàññi kaw dig bopp, moo nga sol ab mbub muñu ja dokx ba mu nga am weex.

Jigeen du oddoo malaan go bula solmbub soo kong di wamat fas gor ga teek lëggayu kaay ba ca gannaaw di ci solmbu bu ngàcc bu ñuom am lu weex ci koola dokk gi ak coloxoy am kur jàpp ndiggam taxaw ca gannaaw.

Ab gutt gu nete gu am kubeer gu nete ca gutt ba ñum fa def ab mbeñet doom bu ànda xobam baneen baña dagg ko ci digg muy tëree ca suuf ñum fa def ab mbindëm nasaraan muy wax ci loon mo nekk te biir gutuga.

Ay takk deer yu dajee ci bend bërëb ñuy xool ca kanam am nañu sol bula mbu bus bula bu ñuul am ñu soll mbu bus bu la baxa ak ay mbaxana yu ñuul am na ko nekk cë gannaaw moona sol ab mbubmu doom taaw.

ak góor bu taxaw ci mbedd mu solmbu mu xonk ak tube jubula mu am lu weex ci ginnaw denn dook ñaari waruwaay bu weex ak bu bula ca kanam bu weex ba moo nga am rudd bu xonk ak bu nete ci ginnaaw gi ñaari boore am ab weñ bi ñuul buy lonkee.

ay kees ak ay guttu yuñu rangale ca kees yamo nga am ay lekk yunu def ca kaw kees ga ak ay bindu nasaraan luy wax ci lu nekk te biir kees ga gutu yi ca suuf ñoo nga am ay kubeer yu werte yu bula yu ñuul ak yu xonxo.

ay doomi gañ cax yu orancyñu sotti ci palaat doom ye bari lool am nayu rëy am na yu gàtt am nayu xawe buddu tuuti amcat palaat buñ ko sotti moo nga weex di tegee.

Ab dëkk bu naat tarafat waru waaye ngay dem dikk garab yanga wert seen koba mu nga am ak ay xàmekaayu nekk ci yoone.

Ay tuu tank yiy jonante ñenn co ñoom ñoo ngo sol mbubbu yu bula baxa ñenn ñu sol ay mbubbu yu bula bu ñu xam ay bindu na saraan ci gënna ñoo ngo sol ay sot yu bula bu ñu ñenn ñu sol sot yo wert xam ab bind bu xonk ci poj.

jigéen ju xees ti xool ci benn palaas moo ngi takk ay loŋ loŋ yu ndaw ak takkaay ca doxamb bu sew lëttu ay trées dajale ko ci diggabe moccale ko ay raw sinu ko ci kaw

Ab xammi kaay bu def ay kulor yu wuute, ranga ca njekk wert gu am bula ci digg bi mujje xonxo ca baneen werga, lii nekk na loo xamonteni dana dimbale nit pur mëna raññ ay réew wala ay mbootaay.

Ab liggéeyu kaayu loxo bu weñ mu am bant ci diggbe, sëtiyee kaay ba dafa ñuul, weñ bi ca kanam dafa ñuul, mu xawayaatu tuuti, li nekk na loo xamanteñu danay dimbala nit yuy liggéey, pur mon di tibbu ka sotti.

Ab àll bu am ay gërab ak ay gañcax yu ndaw yu wert, moo nga am ab banxas bu am ay xob am tontor, tuntor manga oraans, baneen boor ba nete, mu am boor bo xawa sokola.

Peeru dal yu xonx yuy wéétee ci ab taax ca dall ba ño nga ko bind mbindam nasaraan ci dëggu wa mu nga am ab konteek 3 bu nekk ci testëni kumuy tegu ca kaw ñum fa ñëw aku wëñ gu weex ci kaw.

Ay bindeekaay yun sol ci ab pot pot bi monga am kubeer bu orance bindeekaay ya nga am color bu bari am na werta bulo nete orance ak yene ni fasoŋ cà pot bi nyun fa taf ab këyt bu xame mbindma nasaran binda banga xonxu.

jëkër ak jabar yu taxaw jakarlo gor ganga sol ab ñet abd bu ñu daamene cë dënd ba ab wëñ sokola jigeer jësol ab taybas ñu daameneer gu wëñ bu orang ci dën bi ak sokola ca ganaaw gamunga am ay gañ cax ak ay garab yu am tuntuur

go ak jigeen yu sol bubbusu weex ak wert jigeen jangi ñu njool ñi ngo dendoo ak ak toog bu weex ca gannaaw moo ngo am ab rido bu xawanete ca rukkuba

Ay takk der yu rangale taxaw ci benn palaas nga am ñu sol ay mbubb yu wert ak tuwe yu wert am benn line bu sarance ci pegg bi am ñi sol ay mbubb yu saranc ak tuweyu ñul am nete ci pegg bi.

ab xame kaay bu am lu xong ci ginaaw am wert ci digg bi def ab weer eex ce beer wert wa li nekk na loo xamantani dana dimbale nit mu xam ci ban askan la nekk wala ca ban gox la bokk.

Ay toog yu bëla mu am ay njegena yu am arange ñuul nete ñi xam sub ak bë yu teg te taabul ba ay pot ak lamp ci digg ba mo nga am ay toog yu xon koyi rangale ca kanam.

Ay takk dar yu def naari rang ci kanam ak ci gannaw tog ci togu ñoo nga sol ay mbuba yu weex am liñ neen cappal ci seeni mbagg yo bulo am ni sol ay mbaxana yu ñuul mu am ab wërala ci jébbi.

Ab mbede bu ab waruwaay rombu warwaay wanga xonko am ab binde bu weex ci pegg bi ci suuf ab bitik bi ñuy jaaye ay yire nu ubbi ca pegg ba am ay yire y weex yu xonko ak yu ñuul.

ab weñ gi gudd gu weex buñ defal ab mbaar ci kaw mu dendoo ak benn weñ bu xoomaak bu tëddee ci suuf jaakaaloog ca kanam ab garab gu wow gu ranx nekk ca kanam am ay banxaas yu barita sew

Ab cël gu ñaari nit di dajee keneka mu nga sangoo ab kaala gu xonxo hoddo ab malaan gu ham neteh bula ak ñyexam sëb bene neeg mum ca pegg ba amna ku taxaw sa buntu neeg ba amna ab xammekaay buñu aj sa buntu neeg bob.

Ay bool ak ay palaat yuñu def ay yàpp buñu wàl bamu mokk def ko ci ab peñe buñ defaree weñ di ko jaay ñoo ngi tay ab këy ci kaw lekk bu nekk ñoo nga ab bindëm nasaraan ci kowom xamna wert ñuul ak yeneen.

Ay gut yu weex am ay kubeer yu nete rangale ak ay kees yi nuul gut yeeño nga am ay këyit yunu tay ca yaram o cëmbuus yun ca tay moo nga am ay xop ak ay tunturyinu fa def ak ay menñeef.

Paa bu toog di rab bu seru rabal, mo ngi tiim ab mësin, mu nga sol mbaxana mu ñuul am ay rang yu weex ak bula, dendoo ak sàkket biñu defare ñax, ay xeet yuñu taxawal ca gannaaw.

Keytu xibaar bu am lu bula chi kaw ak ay nit ci suuf ga amn ab rang bi konk bu fane bu am ay bind yu weex, ñaari nit ñu ci suuf dendoo ak mbind mu xonk, ñaari ñooña góor ga moo nga sol mbaxana mu sokola ak xaftaan bu sokola.

Taabal ju weex juñu teg ab kaasu weer buñu def gañchax gu am tuntur, ab nataal moo ngi ajee ci kaw bu am ay mous ak orange ci kaw. toogu bu am orange ak weex.

Picci mu dal ci kaw banxaas, picci mang yaramwaa nga ñuul, ndoŋ la xonxu, gemëñ nga nete, mu am cat bo oraans, mu nga la ngaamu tank ya ca banxas ba, banxaas ba nga xawa weex.

picc boo dal ci ab banxaas taxaw biit ba nga sokala gannaw gan nan ñu bu la bopp ba nga xam wert ak ay tup tup yu ñuuy bët ba nga ñu jéme nga konk ca pegg bakat ba xam net

Ahb nehgg bunju tekk lante mu am juroom beni palanteer chi beni bohrre, palanterre yangi am wehraleh bu honko, chi ehtt ba mu nga am ay wehraleh yu njull, yu wehk, yu njull, honko yu nju def chi suuf si, nga am ab warwaay bu neh chi rukku bobu nonu.

Si buntu tefesu géej gi ñaari gaal ñu gi taxaw, am ab waay ju taxaw ca kaw gaal bu yàqu, am na ay waxambaan yu nekk ci ron mbaar, ñun ko sukkundu ay bant am na ab bërigo bu xonxu bu ne sa roon gaal.

Ab waxa mbaane wiy dox ci palaas bu naat di jongante ci wàll kupe waxa mbaanewa nga sol mbub mu weex ak tuwe ju weex mbup ma ca ganaawga moo nga xam ab mbindam nasaraan kontu bu nekk ci fkk ak juróom ñaar ca poj ba timit moo nga am f ñar buñ ba def.

keytu xibaar bu an lu bula ci kaw ñu binde ci ay binde yu ñuul moo nga am nyate góor yu fa nekg kenn ko moo nga sol mbubusu ñeexam sëb ci biir teg ti mbubusu nuul dixool ci kanam moo nga am ab rëdde bu xonko bug binde mbind mu ñuul weex ci biiram ab jigéen moo ngi ci suuf.

Ab jànxa bu sol mbubu bu nuul taxaw ci pegg ye bànnikaayu dëkk wuñ defaree weñ binda ci bindam nasaraan mu ñuul ab waay mogi ca gannaawaam di dem sol mbubu bu ñuul ak tubay bu nuul denkox ak garab ca wett ga.

waxa mbaan yu nekk di jongante soll ab mbukmu wee ak tube ju weex tubey jamoo nga xam ab kontbu ca nekk bu nekki ñett ca boori pooj ba mbuk ma mu nga xam wert ca boori dokxo ba ñuñ ko leem mee weeñ ca gannaaw amna ab garab gu naat gu fane

Ahb mbedd mu yaatu, set lol, ay waruwaay di rombu, am na waruwaay bu neteh, bu am ay reddu yi wertah, amna ahb nehgg bu am lu honhu chi kaw, am ayy buntu yu sokalaa ci suuf amna ayy lamp yu ay waruwaay taal chi pehggu ba.

gaal gu aml xonxu ak lu nete yor ay mbaar bu wert ci biir benn waay moo ngi taxaw sol ab mbaxnamu weex ak mbumu weex duggu ci gaal gaam ci biir géej di di dem moo ngi am bu gaal gu ndaw bu ci topp

Ak neek bu noppa la kookaay bu nekk ci pegg moo nga am ñaari lal yu am ñaari njegenaa yu xon néek ma nga den ndook ay garab yi naat wert tory xop moo nga am ay gañcax yu ndaw yuñu teg ci kaw nébb.

Pañe bu wert bu am ay pax pax yi ñu def kom xob, tek ko ci ab peron dendak taax mi, am gutt bu weex bunj dugal ci biir pañe bi mu am kubeer bu bula, pañe bi nekk na loo xamënte ni mënnay dimbale nit ci paak bagaas.

Ab yéebaan ni kaay bunu def ci ab weah mu nekk ci cëlu yoon moo ngi dendoog ak ay ñax yu waw cha ronam am na ay garab yu nekk ci kanam yu mag ak yu ndàw yu am ay xob yu werte yeneen garab yaa nga nekku ay banxaa su kese.

fiixalukaay ci bunte defees gi ab mbalka mu fee tepp ab ndox am ñaari weñ ci pegg bi ñetti garabi kokomo ni taxaw ay toogu ak ay taabal nu ngen wërale yu weex ci pegg bi

Jigéen yu dagg karawam def ka ay rëdd rëdd ci pegg nopp mu wàcc ci ndongi moo nga tagti ñaari jaaru wiis ke nopp ba sol ab mbukk mu xam ay rëdd rëdd yu weex bu la weex xonxo kawar ganga weex.

Ahb janha bu njull takhaw sol ahb rohbu bu ngaanchi bu honku, nju hahrre kor chi suff ba cha poj ba, mohnga sol ahb taakaii chi kaw bopu ba, raakoh ak sahgarr bu wekh, bu jehgeh chi mbagam mu waajh cii ndigam, beh benen bohrri lokhor ba, njung fii binda ahb bindan nasar...

Ab meñeef mu xonku sew doomyu bari loo nu jorku ci ab palaat mu jogee ci ab ganja doomi ya nga am ay palaat yoo nete yeneen yi am ay xonku kese.

Ay gàtt yu taxaw ci biir ngédd, moo ngi am ay bëy ak ay xaar ci seen biir, xaar ya nga weex, bëyi am na yu am lu xonxu, am rëdd bu weex ci biir ba. Am ay béjjën, moo nga am bëy bu nuul chii ruxu baa.

Ñaari waxambaanay mool toog ci ab gaal bu tëer ci tefesu géej gaal gang am ay bant yuñ làkk ci digb waxambaanab ko mo nga sol ab mbub mu duum taal.

taabal yuñu rangale ak ay toogu yu weex ñu teg ay kudd ak ay paaka ci pegg y këpp ay kaasi weer ci digg bu mu wër am na ab palaatu nu teg ci digg bi deffa ab gañcax

Ab xamekaay bu wër am bulo baxa ak mbulo bu nu nu def ci ay tukp yu weex ak ay rëdd ci biira mu am gñett bind na saraan yu dijj yu nekk ci peggal ak bind bu sew bu weex bu necoroon.

Ab waruwaay wu bopp bu weex am ay pono yu ñuul, am nga epp ab mësin ci ginnaaw bo nete, mu dendoo ak benn neg buñ tekklante yi ep ko ay bagas yu bërita fees.

Naaryi jigeen ak benn góor taxaw tiim ab kees bu def bagaasu jàngoo kaay, kenn ci jigeen ñomoo nga sol ab robb bu ñexamsëk, musooru bu ñexamsëk. Beneen jigeen ba moo nga sol ab rob bu bula tek ci ab mbub mu bula mu ndaw.

Ab weñ gu ñu def ci tabax, mu ame kolooru doom taaw, ñi mbind fu mbindmu xonqu, ca kaw ak mbind mu non, moo bari te sew ci suuf, ngiy wax ci wàllum cosaan, ak mag nu njakkiñu luñ daan dundee.

Tool bu ab gancax sax am ngoo ci bu fa nekk di bay ñax ma moo nga am weñ gu gudd ak benn weñ gu yaatu gu ñëw ta weex gancax ga nga wam ay xob yu wert.

sëke xop buñu tar ci ay banxaasam takklante ko ci suuf num ko takke wuñ gu weex jataata xop yang sew te bari mu am ay caq yu bar ñu bolante ko.

ab këytu xebaar bu am ab rëdd bu bula ci kaw mbind mu ñuul nekk fax c suufaam na ab jigeen bu wannu lor bu nekk ce suuf te ndok bab mbid mu xonk mu dij

ay waxamaana yu nekk ci seen palaasu léggéeyu kaay safa daan doole am neku yare ab ps poos bu xeb suuf bomu fees mudi osoti amna goor gu sol bop ma konku sëgg ak tubey bu wert

Ab kammekaay bu am nett kuloor yu bokeewul cë buntu ba mu nga am weex mu am xonko ca kaw ak wert ci suuf lii mu ngi noon loo xamantanii danay tax ñi mënd ràññala ay réew wala ay mbootaay.

ab lekk buñu toog bamu ñor yakkupa am na ab kopp bu weex bu nekk ca pegg ba def ñu samku fa ab xopp bu wert ci xoom ñu dagg ab meñeef moo nete tek ko ci pegg bi ak yu xonk

Ay waxambaani yu génn di dox ñaxtu ci mbédd mi, nyi dox ci wàllum nguur, am na ñu sol ay selekma yu weex, ñene ñaño nga sol ay mbobbu yu doomtaal.

ab neek bunu teklaan te bu nete genn wàll ga doom taaw moo nga am ay yire yuñu weer ca weñ nekk ci pegg neege, ab garab mu ngay feeñ ca pegg ba am ay xob yu sew teguddu.

ay tuu tank yuñ rangale ñu sollu seeni yerey càkko karayu xam xam bu na saraan ñoo ngo soll ay rog buyu bula yu am yu weex ca doxxeer amna benn waa ju joŋkan ci kanam sol yere bu bari kuloor tee ab mënaan bu am kulóor

ab waxambaane bu sol garaambubu buñ daamene cë dënn ba ay wunu nete di defa ay biddu yu weex ci dikantee moo nga lettu ay raw yu wàjc mnga dend ak toobu bu sokola ci gannaaw

Ab waruwaay bu weex bu taxaw ci ab bedd ñoo nga fa def ay rëdd yu nete ca beddma amna ay gañ cax yiñ taxawal ca pegg yoon bur taaral ko moo nga am ab foyekaay bu xong bu nekk te gannaaw.

Ab fajeekaay bu bula bu am weñg ca jeexatal ba bu am benn wërale bu nekk ci benn boor bi am loo weex baneen boor ba def ñaari càq am ay per ca jeexatal weñg.

ab kël gu weex gu am kong ko ci kaw mu am ab nax mu naar ci ginnaaw negg b am ay gan cax yunu def ci ay pot def ko ci buntu dox néeg b ca buntu kërga mo ngi am ay weñ yu vataxawee

Nit ñu bari di wàccee ci biir gaal ngi di dox dem, ca buntu tefes ga, amna benn tabla bu xonxu bu hajee ca kaw, bu def binde yu weex, amna ab waruwaaye bu topp ci gannaw niñe di dem.

Pukketu ganaaruñ moro moro def ko ci ab mbose takk ko diko jaay lii muy nekk loo xamantani nit niden key jand nineet n diko jaay pur mëna am kon koon noppalena te yomboon.

ñaari buus yuy tëree benn ba ma nga nete ca kawga am lu xawa weex ci suuf baneen ba weex am ay doo ni meñef yu xonx ak yu ñuur yu nekki ca kaw buus mu weex ma moo nga am ay bind yu xonx yu nekk ca kawga

Ab këytu xibaar bu am ab jikéen ju firi bob ba toog ca kaw di reytaan, amna ab rëd bu xonxu bu am bind mu weex ca dig ba, am ay nit ci nekk ci suuf kenn ko mu nga sol ab baxanamu weex ak axaftaan bu weex.

Janxa bu xees rafet taxaw ci peron be gël ab loxom tekk ci benn weenam di xool ci peggr sool ab rob bu orance wàcc benn loxowe nuo ngi takk ay long long ak ay takkaay ci baad bi.

nit ñu bari ettikaw took di saytan ñenee ñi di ekkti loxo añun ab warwaay bu ñuul bu épp lenn góor bu sol ab xaftaan bu weex ak maxanamu weex ay takk der jiital ko sol ay ñuul

Ab këytu xibaar bu am ñetti nit ca kaw, kenn kabmu nga sol ab mbaxanamu doomtaal ak xaftaan bu weex, mu am ab rudd bu xonxu bu nekk ci digg bi am mbind mu weex, am ab góor bu nekk ci suuf di wax am tut bu ñuul se jeeba denn dog mbindmu xonxo.

Jiroom benni paketyi méesuin ak mi wekkée ci ab weñ meesi yoo yaa nga nekk ci ay takk ni dugal leen ci benn mbuus bu am keyït bu weex keyïti ñu nga am ay bindi yu xonk yeneen ni ñu nga am ay koloor yu werte ak ay koloor yu xonxu siseen biir.

Nit ni toog ci ay toogu yu bula di seyten am jigéen yu nekk ci ab ñax mu naat mu wert di daw sol ab mbu mu bula xamlu xonk ci kaw actuwer yu ñu.

Ab mësin bu weex bu nekka ci kaw tabull mu am ab bum bu ñu ce ganaw moo nga am ab kayit bu xonxu bu ham ab mbindam nasaraan ci kanam am ab digg bu ñuul ci kanam.

Ab neegu waxtaanukaay bu nguur mu am ay toog yu xong yu ñu rangale dendoog ak ay taabar yu sokola am ab rida bu bari clóor bini firi cakkanam mu am xong weex bu la weex ak werd.

ay tuutank yu bari taxaw ci ëttub làkookaayu xamxam bu nasoraan am ab góor bu sol xaftaan bu taxaw ci seen kanam am ab waxambaane bu nekk ci galna sol mu weex ak tubey duñuun tutank ya nga sol ay rop buyu

ab waxambaane bu sol ak xaftaan bi ñey xam sëp ñi daamene ko wuñ bi ñey xam sëp sa dënd b bu takk ab takkaay ci loxoom ba nete moo nga sol ay dàl yu sokala dendook ak ab taabal bu sokala ca wet ga

Ay jank ak ay waxan wana yu rang ñenn ñë tëdd ci suur am nañu ca sol ay mbubb yu wert ñene ñu sol ay mbubb yu xong am na ku sol mbug mu nu jonkan sol ab tuber di sokalaax cekanan.

ay tu tank yu góor ak yu jigeen nekk ci ni gu jàngukaayu xam xam buna saraan ñoo ngi sol ay mbubb yu bula ak ay sipp yu bula buñuy tiim ay këyit kenn ca ñoo mo nga sol ab mbob ma xong tiim ab taab

Ay rennu gañchax gunu jël joor ko mu dendook ab kaas weer bu def ab ndox muñu nal, nu jël ab meñ ñefab doom xarku ci digg bi def kobee na lafit lonkal ko ci kemeju caas bi.

Ab potu weer bu weex bu nu tëjee kubeer bu nuul ca biir pot ba nul fa def ay doomu njëm bët a werte ño ngi taf ab këyit bu weex ca kaw pot booba noon nu am ay bindu na saraan luy wax cëlu ne ci biir pot ba.

kees gu def ay gut yu weex ak ay kubeer yu weex am ab kees gu nete gu am rëdd bu wert bu am bindu na saraaŋ ak mbuus moo nete am ay konte ca pegg ba konte bu ne mu nga am kulooru boppam bun ko wërale.

Ab neeg buñu tabax mu am culoor bo xëlle moo nga am ab weñ biñu def te pegg ba bu ñuul ñoo ngi takk ab liiñ sa ëtt ba weerfa ay yire moo ngi am yire bu weex yire bu doom taal ak yire bu am rëderu dii bula.

Ñetti pot weñ yuñu rangale ci kaw taawal pot bu nekk moo nga am ab marke ak ay bindu nasaraan bu njakk ba monga am ca marke ba kuloor woo xonx ak bu wert ñaareel ba am nete ak bula ñeteel ba am bula baxa ak ñeexam sëb.

Ay nataal yu bari te bokkeewal yuñu aj ci kaw tabax, moo nga am ab nataal bu am satala ak ay doomu menjeeb bu mag buñu ac ci digg be, moo nga am bu wërale bu am ay xobu tontor ak ab picci yu nekk ci biir.

Janxa bu ñuul sol ab teybaas bu fet di xool ca pegg ba, moo nga sol teybaas bu am doomtaal ak bula ni def ci ay wuñu weex, ak sipp moo nga weedu ci kaw garab gu naat gu am xob yew bari, am ay xob yu wert, yu xawa sokala am yu netu.

N'etti peere danlu carax yuy wekkee ci ab weñ bu nete bu jàkk ba moo nga am warwu ñuul ñaareel ba am waruwo bula ñetteelwo am warwo bu la hamrëdduo ñuul.

Ba gaasu jangekaay bu weex bu am rëdd bu wert ci kaw bu dëng am rëddu bu sokala bu dëng bu ca topp ak rëddu bu xawan nete bu ca topp ca digg ba mu nga am ab mbi ndem na saraan bu ca nekke.

ba gaasu lëgge yukaay weñ yuy bari yuñu rangale ci ab bërëf moo nga am weñ ñuñuy wekkee weñ ñuñuy dagge ak ab mbuus bu am këyt go wert ca biiram

janxaw taxaw sol ab taybas bu orange ak sip bu horanl bu feleat mu jox gannab ab bunt bu weex ca taybas ba loxaba mu nga am ay per yuñ fa rangale ñet benn ween wañu fa nas per bam fees moo nga tàkk ab takkaay bu

ab raw wu weert taxaw ci kaw-baaraanu joxe nu kaay ur nit moo nga leem génn ba bam menni mu teega gënna ga mu nga xam ay cat-cat yu fanekk ,moo ngay xool cabanen boot bët yaang weert ambeen put buñum.

Jiróom mendu sondel yuñu taxawal ci ab weñ gunete, ñu taaluk, moo nga tegu ca kaw taabal ju weex, suuf ga sokola, mu xam ab wërale buñ def ñaari rëdd yu korasant, mu am ab gañcax gu ne sa pegg bax, bu am tuntuur mu weex.

Ab garab bu wert wër ab weñ wu gudd wu weex garab ga nga am ay banxaas yi sew ay xob yi sew yu wëre garab gaa nga naat xasamaan sanga bula.

ay buus yu nu jël sol ci ay mëneef yu joge ci ay gancax rangale ko di ko jaay def ko ci abtaaba bu am ay rëdd yu xong buus yi amna yu nete amna yu wert am na yu xong yi nuu ak yeneen

ab janxabu xees jël benn loxoom tek ca pojam moo nga sol ab yire bu am lu wert ca ween wa ak ci bagge dendo ak benn rido bu am ñe xab sep dak ab pot ca baneen borba bu am ay gañ cax

ab furna bu maggat furna këriñ bu mag bu texaw ci boori bund den doo ak sujeer buñu dëpp tekk cunwaar ca kawam sujeer bang ñu ca taatwa mu am ab xàndi bu doom taal bune ca kanam sujeer wa

kees gu weex gu am rëdd bu bula ca digg ba am ab rëdd bu nete bu ron bu la ba ca biir bula mo nga am ay bind yu weex yu fa nekk ca weex ba am na ay bindu nasaraan yu bula yi fa nekk tamit amna ab kontek ñeen fukk bu nec yu weex

ab jàngee kaay bu doom taal wa am ay rëdd rëdd yu ñuu moo nga am ay bind yu dijd yu ñuu yi nekk ci digg ba am na ay rëdd yu jogee ci kaw wàcc jàdd ba ci beneen boor ba iga mun ko def ñatt rëdd.